Dabba n laɣim zaya ka so za bi sunsuuni ka yɛ liiga buluu ka zaŋ ninkpara sabinli n niŋ nyɔɣu ni o bi pili zipiligu ka pini sakora o nini ni nyɛla zaɣa sabinli ka poliis zaŋ bin yahiri gbuba ka gbubi zuɣusaa ka shɛba zaŋ bin yara pɔbi bi nyɛhi.